Nsu a ɔtaa famu ma nyimpa binom gyinagyina mu a wɔregye hɔn enyiwa. Binom nnhyɛ atar wɔ sor. Dadze a wɔahyehyɛ no tsentsenntsen bi so si hɔ, na nsu ne beebi ayɛ wusiw. Na nyimpa no binom amema hɔn nsa do wɔ sor na binom so wɔtsena nsu no mu.

Pata ase na binom tsena. Wɔregye ayarhwɛ. Bi bɔ duukuu fufuw, bi bɔ duukuu kɔkɔɔ. Borɔnyi bi so tsena hɔ a nkrataa gu pon do wɔ n'enyim, na obi gyina nkyɛn a ɔrehwɛ dza ɔrekɔ do. Mboframba so tsena mpanyimfo hɔn nkyɛn.

Mpoano a ɛpo asrɔkyee rebu ba. Nnyama nso sisi ɔyɛ anhwea no mu na nnipa binom nso nenam mpoano hɔ. Ebinom abɔ wɔn mu adze, ndua nso wɔ akyir na ebinom nso tenatena ɔyɛ anhwea no mu.

Mpoano nsiesie na mberanteɛ na nketeesia wɔreyɛ. Binom asesa nwura no bi dze egu adze mu a wɔakyekyer. Binom nso retase nwura no bi wɔ fam., ɛnna binom nso wɔgyina ekyir a ɛpo asorɔkye wɔ hɔ, na ebi kita ɔyɛ dadze wɔ ne nsam a ɔdze repiapia nwura no.

Nyimpa ebien a wɔtse hɔ a wɔredzizi, na adze kita hɔn nsamu a kor ne dze wɔ tɔmbɛr mu, na adze hyɛ mu a otum dze few. Kor nso kita kube, na ɔama no kube no do wɔ sor, na ɔresew. Edziban nso wɔ plate fufuw do sisi hɔn enyim.

Obi a okita motor. Na kor nso ɔaso mu a ɔrepia ama no. Wɔde rehyɛ dan no mu. Ɛdan a ɔyɛ ndaadzzedan a osi hɛn, hɛn do. Na wɔn wɔrepia motor no wɔhyɛ atar kɔkɔɔ wɔ sor. Wɔn nkyɛn nso dan bi si hɔ.

Nnipa bebree na wɔrekɔforo wimuhɛn. Wɔato santen. Binom reforo atwer, ɛnna binom nso gyina hɔ. Wɔn ekyir no nso, wimuhɛn no bi sisi hɔ, na wimuhɛn no n'ataban ase na binom nso wɔnam. Ifam hɔ no, iwia abɔ ma enwin aba fam hɔ kakra.

Ekuafo a wogu hɛn a wɔdze yɛ kua mu na wɔrokɔ hɔn haban mu. Wɔyɛ nyimpa bɛyɛ du, na nyimpa kor tse nyia orutwuw hɛn no ne nsa enyimfa. Ndua beberee so wɔ ndua na efuw wɔ hɔn nkyɛn.

Mbenyimfo anum a wɔretwiw ɔyɛ cycle. Adze hyehyɛ hɔn tsir na bi nso hyehyɛ hɔn nsa. Ebi hyɛ mpɔboa fufuw na hɔn akyir nso, afuw wɔ hɔ na hɔn anumno nyinaa nso wɔnam kar kwan do.

Nfidi a ɔde yɛ kua na ɔreyi kyerɛ. Na ebi si ɛsoro a nkorɔfo ɛtwa ho ɛhyia a ɔrehwɛ. na ahɛn esisi hɔn ɛkyi bebree. Na dadeɛ a wɔde yɛ ɛdwuma wɔde ma ɔyɛ hɛn no nso si ɛhɔ. Na nnipa no bi nso hyɛ ataare tuntum ɛna ataare fufu.

Bɔmmɔfo a wɔkekum ɔham mboa na ɔkuta kor no nsam ma wama do. Nkaefo no nso dzi n’ekyir a wɔn atuo sensɛn wɔn ho, na ebi hyɛ kyɛw ebi nso nhyɛ kyɛw. Ndua bebree nso wɔ wɔn akyir ɛna ebi nso kuta ndua ɛwɔ wɔn nsɛm.

Kaseɛbɔ rekɔ do na nnipa baanan na ɛtena pono n’akyiri a wɔrekasa. Mfiri a wɔde yɛ adwuma no nso bi sisi hɔ. Mmenyinfoɔ abien na mmesiafo abien na besia koro hyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ ɛno akyiri nso nhwehwɛ bebree wɔ hɔ.

Besia a ztse hyɛn mu hyɛn do ama pɔnkɔ retwe no. Ɔhyɛ atar kɔkɔɔ wɔ soro, na ɔhye fufuw nso wɔase. Pɔnkɔ no n'anomba dze ne nsam, na ahomba no beebi yɛ ɔkɔɔ, na ne beebi nso yɛ fufuw. Dan nso wɔ ne nkyɛn a wɔakyerɛwkyerɛw ndzɛmba dze abɔ ho.

Mpanyimfo ebien a wɔhyɛ dan a TV bobɔ ban ho mu. Wɔrohwɛ dza ɔwɔ TV no do no. Hɔn nyina wɔhyɛ atar fufuw wɔ sor. Ndzɛmba so sisi pon do a kor dze ne nsa ato do orikyinkyim efir no, na kor atsen ne nsa bankum a ɔrekyerɛ kor adze wɔ TV ɔbɔ ban ho no do.

Ɛsɛr do na nyimpa binom nam a binom tsetse mpɔnkɔ do, na efupɔnkɔ do. Efuw a wɔahyew wɔ hɔn nkyɛn nkyɛn. Dan tsensten bi nso si ekyir, na ntar a binom hyɛ no yɛ tuntum. Ndaka nso sisi mpɔnkɔ no hɔn bi do.

Tr tr keteke kwan a binom wɔreyɛ, na kor kita dadze wɔ ne nsamu. Kor nso gyina beebi a ɔhyɛ kyew kɔkɔɔ a ɔrikyia obi a ɔhyɛ atar kɔkɔɔ, na train a wɔrehyehyɛ no, afir no si hɔ a wɔdze reyɛ adwuma. Dan na ndua nso wɔ hɔn ekyir.

Ɔhene a ɔtse aguam a n'amanfoe atwa ne ho ahyia, na ahwendze na kommuadze atwa wɔn nyinaa wɔn ho ehyia. Ade, Sika kɔkɔɔ deda ne nsa, ebi bɔ ne tsir, na ebi nso deda ne nan. Mpanyinfo a wɔtena hɔ no nso wɔkita ndadze a wɔdze sika kɔkɔɔ ayɛ wɔ hɔn nsam.

Amanyɛfo a wɔrobɔ ose. Woruhuw hɔn mfrankaa okitsakitsa hɔn nsamu. Binom hyehyɛ kyɛw na binom bobɔ duukuu. Pii na wɔamema hɔn nsa do wɔ sor. Na frankaa no, fufuw wɔ mu na tuntum so wɔ mu. Afei, kɔkɔɔ so ka ho.

Asaaw na ndwom a ɔrekɔ do, mbenyimfo a wɔnhyɛ atar resaw. Dɛm ara nso na mbesiafo abien nso ka ho. Ikor ama ne nan nyimfa do wɔ sor kakara na ofura tam fufuw. Hɔn a wɔrebɔ kyen nso wɔtena wɔn akyir wɔ dan bi ho.

Akwantufoɔ ɛna nsrahwɛfoɔ a w'ɛhyia mu ɛwɔ biaa obi gyina wɔn mfimfin a ɔrekyerɛkyerɛ asɛm bi kyerɛ wɔn. Ɛdan kɛseɛ naa wɔn gyina ho no yɛ fufu na benyinfo ne besiafo ɛna wehyia. ebinom de wɔnsa esisi hɔn sisiw do. Adan no nso ntokura na aboɔ deda hɔ.

Hyiren a woeduedua, na kun na yer na mboframba wotena mu a wɔreyɛ ho adwuma. Kun na yer hyehyɛ kyɛw. Mboframba no nso ɛk Besia no ne tsir nhwi efuw, na hɔn ekyir no nso ndua beberee wɔ hɔ. Benyin na besia yi, wɔhyehyɛ adze wɔ hɔn nsa, na hɔn nyina wɔreserew.

Adansi ho adwuma ɛna ɔrekɔdo. Nnipa bienu a ɔresi dan yi, ɔregyina hɔn nan ho. Ɛkoro gyina atwere a ɔsi edan koro no nkyɛn na wɛtu nnɛte ɛgu fam na ɔresesaw, na mmoba naadze nso gu hɔ bebree.

Mmɔframma beesia a wɔtenatena ngua do ma ɔhyɛ awhewheniwa tuntum a ɔrehwɛ ɔyɛ sini. Ebinom yɛ benyinfo na ebinom nso yɛ mmesiafo. na ebien na ɔtena enim na koro ama ne tiri do wɔ soro kakra.

Dawurubɔ nkrataa yi na ɛkita asuafoɔ ɛwɔ hɔn dan a wɔsua adeɛ wɔ mu. Buuku kɛseɛ da ɛpono no do na wɔn nyinaa wɔkita dawurubɔ nkrataa wɔ wɔn nsam . Wɔn nyinaa nso wɔhyɛ ataare fufuo wɔ soro. Wɔ wɔn akyiri nso ɛkan bi hyerɛn wɔ hɔ.

Television si hɔ a wɔreyi corona virus pandemic wɔ do. Nnipa ebien na wɔtena dan mu hɔ a wɔrehwɛ TV do, na tam fufuw sɛn aboo no ano. Tokua no nso, tam sɛn ano, na wɔhyɛ atar tuntum wɔ sor.

Nnipa baasa ɛna wɔresi dan, ɛkor kita adzeɛ a wɔde si dan a ɔyɛ kɔkɔɔ, na ɔhyɛ kyɛw nso. Abien nso ɛkor hyɛ kyɛw fufuo a ɔretwam ɛna ɛkor nso di akyir a ɔno nso de ne nsa akata n’enyiwa. Ndua bebree nso wɔ wɔn akyir.

Mpanyimfo baanan a wɔredzi nkɔmbɔ. Mbesiafo ebien na mbenyimfo ebien. Benyin kor, ne tinhwi yɛ fufuw, ɛnna benyin kor nso ne tinhwi yɛ tuntum na ɔhyɛ ahwehwɛnyiwa. Besia kor kita adze wɔ ne nsam a kommuadze da ne kɔn mu, na hɔn ekyir no nso nhwiren si hɔ.

Mbrantse na nketeesia a binom robɔ ayer, na binom nso gyina hɔ a wɔrobɔ hɔn nsamu, na ɔson atar a obiara hyɛ. Akyen no nso yɛ enum, na nyimpa no nso wɔyɛ du-ebien. Na hɔn ekyir nso, dan si hɔ a tam sensɛn enyim.

Ntaaboodan a ebinom rebobɔ. Ebinom gyina sor na ebinom gyina fam. Mbenyi wɔ mu na mbesiafo wɔ mu. Wɔahyehyɛ ndaadze nso wɔ ntaaboodan ho a wogyina do. Na kor hyɛ atar tuntum wɔ sor, na kor hyɛ atar fufuw wɔ ase. Ndua pii nso sisi hɔ.

Edwumayɛfo a wɔroto bamba, na wɔgyina bamba no do. Wɔdze taabow abobɔ block no beebi a wchuie cement dze gu do. Wɔato santsen, na binom hyɛ kyɛw, na binom nso wɔnhyɛ kyɛw. Binom hɔn atar soro dze no yɛ kɔkɔɔ.

Basabasayɛ na ɔrokɔ do hɔ ha. Ndua ase na aporisifo na amamfo wɔdze abɔ enyim. Aporisifo no kitsa nhwehwɛ wɔ hɔn enyim na wɔhyɛ dadzekyɛw. Wɔhyɛ atar tuntum so. Na nyimpa no so dze adze akyekyer hɔn ano. Adan tsentsen bi so hɔn ekyir.

Obi kita aduru wɔ ne nsɛm a ɔfira ɛtam kɔkɔɔ na ahodze da ne kaa mu. Nakyire nso, ebinom nam hɔ a ɔmo nso fira tam kɔkɔɔ. Abien nso ɛtam na esi wɔn akoko. Ekyim kɔkɔɔ sisi hɔ a, ebinom tena ase. Na wɔn akyiri no, adan na nnua sisi hɔ.

Nnipa bebree ɛna wɔregye wɔn anyiwa wɔ ha. Ebinom gyinagyina ɛsoro a wɔnhyɛ ataar wɔ soro na wɔma wɔn nsa do wɔ wim. Pii no ara nso na wɔgyinagyina hɔ a ntaar a wɔhyɛ no ebinom wɔn dze yɛ tuntum ɛna ebinom nso wɔn dze ɔyɛ fufuo.

Abɔdzenyasapɛ ho asuafo na wɔahyia hɔn kyerɛkyerɛnyi a ɔnye hɔn redzi nkɔmbɔ. Hɔn nyinaa wɔhyɛ atar fufuw wɔ sor na wɔdze adze ahyehyɛ hɔn anyiwa. Hɔn akyir nso, nhwehwɛ no ama dan no mu ayɛ hyɛnn. Na pon a osi hɔ nso nnyɛma pii sisi do.

Sene dan mu na binom reyi sene kyerɛ. Nyimpa kor gyina hɔ a kor ebu ntwer wɔ ne benkum, ebien nso tsena nkyɛn a wɔrehwɛ dza ebien yi reyɛ. Hɔn ekyir no nso nyimpa ebien gyina hɔ a bosom wɔ kor n'apepem. Ɛda no beebi yɛ tumm.

Nyimpa beberee na wɔrokɔ nserahwɛ, na nsu taa finimfin a nyimpa no etwa ho ehyia. Binom gyinagyina nsu no mu, binom tsetse hɔ na binom so deda hɔ. Wɔabɔ pata so ama binom a wɔtse ase. Na mbanyin na mbasiafo na woedzi afora.

Nsuo a wɔayiri ma nipa pii retwa. ebinom tena hɛne mu a ɔderetwa nsuo no. ebinom nso wɔhyɛ ataare fufuo wɔ soro a wɔdze adeɛ akyekyere hɔn ano na ɔtena cycle do a ɔrepia. N'akyire no ahɛn bebree nso wɔ n'akyir na nnua nso sisi hɔ.

Ndwom na asaw na ɔorokɔ do. Mbasiafo ebien a wɔdze adze fufuw abɔ hɔn tsir na wɔresaw. Wofura tam so, na binom so gyina hɔn ekyir a wɔrobɔ hɔn nsamu. Na banyin kor gyina hɔ a ɔnnhyɛ atar wɔ sor. Mbasiafo no so, ahondze da binom hɔn kɔnmu.

Table tennis a nnipa abien rebɔ, nnipa binom nso gyina wɔn akyir a wɔrehwɛ. Na wɔhyɛ ataar a akokɔ angwa ɛwɔ sor. Na ɛpono si hɔ a wɔrebɔ table tennis no ɛwɔ do. Nnipa a wɔgyina hɔ no akyir no nso ebinom de wɔn nsa agu wɔn akoko.

Nnipa beesia a wɔtena ngua do redzi nkɔmbɔ. Ahwehwɛ wɔ hɔn ekyir, na mbesiafo no yɛ ebaasa, ɛnna mbenyimfo no nso yɛ ebaasa. Besia kor ne kor rekasa a besia no hyɛ ahwehwɛnyiwa, na ne tinhwi gu n'ekyir. Benyin kor nso tena hɔ a ɔde ne nsa ato ɔyɛ n'asrɛ do na oritie dza besia kor no reka.

Robɔt gyina hɔ ma nnympa binom nso gyina ne nkyɛn. Robɔt no adze fam n'akoko. Nyipa a ogyina akyir no, ne kotoku da n'akoko ma ɔrehwɛ robɔt no. Obi nso gyina nkyɛn a wɔn nso wɔrehwɛ baabi. Nnyipa kor gyina hɔ a ɔhyɛ kyɛw tuntum.

Anyinam kanea ho adwuma ɛna wa hyehyɛ no ho afirie a nnipa a ɔgyina ho no ɔyɛ bɛyɛ awotwe. Wɔn nyinaa wa mema wɔn nsa do na ade ɔde nya anyinam kanea so nso si wɔn anim a ɔyɛ ahwehwɛ. Na ndua so bebree wɔ wɔn akyiri, ɛbi no nso de ade atoto wɔn kɔn mu.

Adza w'ahyehyɛ a ɔma enyinam kanea ena obi dzi ato fom a ɔrehyehyɛ. Nia no abɔ ne mu adzi na ɔdze ahyehyɛ ne mu. w'ahyehyɛ nneɛma no bi wɔ n'akyir. Na n'akyir papaapa so obi gyina hɔ a ogyina ɔdan bi ano. Na afuw ena ndua so etwa ne ho ahyia.

Panyin no dze abofra redzi asie. Abrofra no ama ne nsa do dze adziban rehyɛ panyin n'ano. Plɛɛt asɔɔto na osi pon no do adziban wɔ do. Tomɛl si hɔ a adze wom. Na plɛɛt no bi yɛ fufu. Ntser na sekan nso deda pon no do.

Dan a no mu yɛ fufuw. Kandzea sensɛn ebien sɛn hɔ. Kandzea kor nso bɔ ɔyɛ sor, na egyananbea si hɔ. Na nhyiren nso si ɔyɛ ntaabow do, na tɔmber nso si nkyɛn.

Nkyɛsee nnum a mmesiyafo nnum asowa de rekɔbu nsu. Kɔ a wɔrekɔ no ebi rehwɛ n n’ekyir. Nnua sisi wɔn enyim. ℇdan a wɔde dɔte ayɛ nso so wɔn enyim.

Ɔyɛkyerɛ na ɔrokɔ do. Nyimpa a wokitsakitsa ndzɛmba a wɔakyerɛkyerɛw nn adze wɔ do na okitsa hɔn nsa. Binom hyehyɛ kyɛw na binom so hyehyɛ ahwehwɛniwa. Mbasiafo wɔ mu, mbanyin so wɔ mu. Mbasiafo no binom akyekyer hɔn nhwi wɔ hɔn ekyir.

Akwanhyia si ma ahɛn ahorow na wɔasɛɛ. Ahɛn no bi yɛ akɛse na bi so yɛ nketsenketse. Ndadze etutu gu famu. Kaar tsentsen kor rutwa mu a no ho yɛ kɔkɔɔ. bepɔw tsentsen bi so wɔ ekyir a no do ayɛ kumbɔɔ. Kaar kwan so da hɔ.

Abofra repaa abo ma panyin kor gyinagyina n’enyim a ɔdze abo kɛse ɔdze rema no. oama ne nsa nyimfa do daadze kitsa ne nsa mu. Na mbobaa no so oapaapaa nktsenketse pii a ogu ne n’enyim. Banyin kor so tsena abofra no n’ekyir a ɔrepaa abo no bi.

Abofra ba ɔrede ice cream. Ne maame ama ne do. Maame no a.

Ebusua a wɔtse pon ho ridzidzi. Tombɛr sisi do a adze wɔ mu. Ater nso da pon no do. Plɛte fufuw nso sisi pon no do. Mbaa nye mbenyin, abofraba kor tsena ne maame ne nam do. Hɔn ekyir no nso, wɔasosɔ nkandzea wɔ hɔ.

Mmasiafo edu a wɔaboa no. ebinom kita ahyira wɔ hɔn nsam. Hun nyinaa wɔde ade akyekyere hɔn ti. Na ebinom reserew na ebinom nso ɔrehwɛ adze. Hɔn nsa no nso wɔde ahwendze akyekyere hɔn nsa.

Ohonyi bese no no a okita ntsentsenben. Na wɔbutu ɔkotow nso do. Wɔ hɔn akyir no nso. O bi gyina hɔ a ɔama ne nsa do. Na dan tsentsen so si hɔɔn akyir. Nsu no kyɛn so ndua sisi hɔ.

Maame yi akɔtɔ nnam wɔ mpoano. Nnam no gu mu ahodoɔ ebien. Kor kita ne benkum na kor nso kita ne nifa, na a ɔreserew nam ahwea mu. N'ekyir so, hɛma si ɔyɛ po no do, na ndua pii nso wɔ n'ekyir.

Nnipa anan a wɔtsena mpa do. Mpenyinfo ebien, na mbɔframba nso ebein. Mpa no do yɛ fufuw. Na besia kor hyɛ ɔyɛ atar fufuw wɔ sor. Ne stirnhwi yɛ tuntum. Papa a ɔka ho no nso ɔreserew.

Akasakasa na ɔrokɔ do. Amannyɛfoɔ a woehyia a wɔrekasakasa. Ebinom dze adze akata hɔn hwene ano, na ntar a wɔhyɛ no ɔyɛ tuntum, ɛnna ebinom nso hɔn ntar ɔyɛ fufuw. Pono si hɔn mfimfin a nyama tuntum gu do.

Bea a nkorɔfo atsena a woridzi hɔnho nkɔmbɔ, dan no ne bi yɛ tuntum na ne beebi so yɛ kɔkɔɔ, ngua a osisi hɔ no so bi yɛ tuntum. Ntar a binom hyɛ no so yɛ tuntum na wɔaboaboa ano a wɔtsetse pon a no do yɛ tuntum a nkrataa gugu do.

Mmarahyɛbadwam a mpenyimfo gyinagyina a wɔyɛ amanyɔfo. Ebinom hɔn ntar yɛ fufuw, ebinom hɔn ntar tutum. Wohgynia hɔ a wɔreyi nsɛm ano. Tam kɔkɔɔ sa kor n'ekyir. Na adaka nso si hɔ a wɔdzetow aba.

Mpanyinfo abɔ ngua ɛwɔ Mmrahyɛ Baguam. Ebinom tsena ngua do ɛna ebinom nso nenam hɔ. Efom hɔ no yɛ kɔkɔɔ ɛna ebun ebun. Na kanea asosɔ ɛwɔ ɛdan ne mu hɔ, ntokura so deda ɔyɛ ɛdan nemu.

Mbaa nye mbenyin a wɔresaw. Ayerbɔfo wɔ hɔn ekyir a wɔrobɔ ayer. Mbenyin no hyɛ tuntu wɔ sor. Mbaa no nso dze adze akyekyer hɔn tsir. Hɔn nyinaa wɔama hɔn nan do wɔ sor.

Amona a wotui a, nyimpa ebiasa wɔrekata do. Na binom nso gyina hɔ a wɔdze adze akata wɔn hwen ano. Na ɔyɛ funsie na ɔrokɔ do. Na hɔn ekyir no, hɛn fufuw si hɔ. Dua tsentsen so bi si hɔn ekyir.

Mboframba a ebiasa a worusua abɔdze nyansapɛ ho nyimdzee, wɔtsena pon ho na hɔn panyin no gyina kor ne nkyɛn a ɔrekyerɛ no mbrɛ wosi ma wɔhyehyɛ ɔyɛ robot, na hɔn laptops so si hɔn enyi, mboframba no ebien hyɛ ahwehwɛniwa a wɔyɛ mbasiafo.

Eburow a wɔrenoa a osi egya do. Dadesɛn no yɛ tuntum. Obi so tsena hɔ a ɔrehwɛ eburow a osi gya do no. Ɛkor so tsena hɔ a wahyehyɛ ɛwɔ n'enkyɛn .

Maame a ɔte ne gyaadze reyɛ edziban. Kɛnsee si ɔyɛ gya do a wakata do. No nso okita kwanta a ɔdze ato kyɛnsee kor mu. Bokiti nso si ne nyɛn. Ɔbɔ ne duukuu. Wɔ n'ekyir no nso, mbɔlambɔ sisi adze do. Na wɔdze nkyɛnse no bi nso abutubutu hɔ.

Nnipa ebaasa na wɔadorɔdorɔ nneɛma wɔ ban ho. Kor hyɛ atar tuntum sor na ase. Kor nso hyɛ atar fufuo na ɔhyɛ tuntum wɔ ase. Nneɛma a wɔadorɔdorɔ no bi yɛ nhwiren. Ndua nso sisi hɔn nkyɛn, na nneɛma a wɔdze yɛ edwuma no nso bi sisi fam.

Nkubedua sisi mpoano. Kyim si hɔ a obi tena ase redwodwo ne ho. Nsu nso tae hɔ a obi hyɛ mu a ɔreguar. Ɛpo nso wɔ akyir. Nabeebi ayɛ fufuw, na baabi ayɛ ahabanmon. Kyim a osi hɔ no nso yɛ ahabanmon.

Wiemhyɛn kakraba si hɔ a nyipa gyina ho a woridzi nkɔmbɔ. Besia kor rekyerɛkyerɛ nsɛm mu dze akyerɛ mpanyimfo a wogyina hɔ, na wiemhyɛn no wɔakyerɛw Ghana airforce wɔ ho, na mpanyimfo no nso ebinom abɔ hɔn tsir adze a woritsie asɛm a ɔrokɔ do no.

Nyimpa beberee na wɔgyina mbuukuu beberee a ogu pon do. Kor akyia kor ne nsamu. Binom nso kita buukuu ni bi wɔ hɔn nsam. Na hɔn ekyir no nso, ndua si hɔ. Dan nso si hɔn ekyir, na nyimpa no bi reserew.

Banbɔfo a wɔnam ekurow mu, watow santsen. Ebinom hyɛ dadze kyɛw, ebinom nso tsena ɔyɛ lɔɔre mu a wodzi banbɔfo no bi wɔn ekyir. Efom hɔ no so nkratae apetse ɔyɛ kaar kwan no mu. Wɔhyɛ mpaboa a ebi yɛ tuntum, na endua nso sisi wɔn ekyir.

Adzesuabea a nyimpa gyina hɔ a wɔrekasa. Binom rekyerɛ binom adze. Benyin kor atsen ne nsa benkum dze rekyerɛ obi adze, na kor nso gyina hɔ a ɔhyɛ atar tuntum. Dan no, kandzea bobɔ sor a wɔasɔ, na nyimpa no so bigyina ekyir a woridzi nkɔmbɔ.

Nnipa baanan ahyia nam a wɔreserew rekɔ. Ɛdɔm nso di wɔn akyir. Na ntar wɔhye bi ne dze yɛ tuntum. Ebinom hyɛ mpɔboa na ebinom hɔn nan da fam. Ndua atsentsen wɔ hɔn nkyɛn fam.

Ɛdan a aboa a ɔwɔ ho no, kor ebue ama nyimpa tsena ano. Aboo no ebien wɔatom. Ntokua ebien nso bɔ ho. Fam hɔ no nso yɛ ayɛ fi, na dan no ekyir no, mborɔdze dua na ndua ahorow na osisi hɔ.

Mbenyin na mbesia a wɔkita homa na wɔretow. Ebien ehuruhuru. Kor gyina hɔ a ɔhyɛ atar kɔkɔɔ, na ahoma kita ne nsa nifa na ne benkum.

Abofra a ɔtsena ne maame na ne papa hɔn nan do, okitsa baage wɔ ne nsamu a oriyi adze efi mu. Hɔn ekyir no, borɔnya dua bi si hɔ na aboduaba bi so da hɔn nkyɛn. tam bi so gu fam. Papa na maame no hyɛ atar tuntum wɔ sor na wɔreserew.

Ahɛn akɛse na nkakrama a watwa wimhɛn ho ahyia. Wimhɛn no ɔyɛ tuntum, ɛna ɛhɛn no so ebi yɛ kɔkɔɔ ɛna ebi so yɛ tuntum. Wɔn ekyir no ndua pii ɛna osisi hɔ. Ndua no ɔyɛ kumɔɔn, na ewim so ayɛ kumɔɔn.

Adwumayɛfo a wɔnam ndaadze do. Na wɔsoa nyɛma wɔde reyɛ adwuma. Ndaadze no bi nso sisi wɔn akyir a ɔyɛ atsentsean. Ntar a wɔhyɛ no ebi ne dze yɛ tuntum. Ebi bɔ dukuu. Ikor kita ne kyɛnsee wɔ ne nsa ho.

Mbasiafo a wokitsa kora wɔ hɔn nsamu a kor ama ne dze do, ebien no so wokitsa adze wɔ hɔn nsamu, na wɔdze duukuu akyekyer hɔn tsir. Hɔn ekyir hɔ no, mbanyin gyina hɔ a wɔrohwɛ, wɔhyɛ atar tuntum wɔ ase na wɔdze ahondze so egu hɔn kɔnmu.

Pata ase a wahyehyɛ ngua ɛna ɛpon sisi hɔ. Obiara ntsena do. Na nkɔɔpoo ɛna mbɔdambɔ sisi ɛpon no do. Ɛnhwehwɛ so wɔ hɔ. Na ekyir no so ndua ɛna ɛpo wɔ hɔ.

Fam agudzi ne tui na ɔrokɔdo. Nsu a ɔda hɔ no ayɛ pɔtɔpɔtɔ. Amona na wɔatutu. Na nyimpa binom nso gyinagyina hɔ. Ebinom nhyɛ atar. Na Ebinom nso hyɛ atar kɔkɔɔ. Na afir a wɔdze yɛ adwuma no. watsitsi ndɛtse ne bi wzdze agu mu.

Mmɔframma anan a wɔresaw, mmesiafo no de tam esi hɔn asene ɛna benyin no nso ɔde ɛtam esi ne kwamu. Mmenyimfo binom nso gyina hɔn ekyir a wɔhyɛ apata ase a wɔtena hɔ rehwɛ asaw a ɔrekɔ do no.

Kaar ebien a wosi hɔ. Kor no ho yɛ kɔkɔɔ, kor nso si adze kɔkɔɔ do. Nnipa gyina ekyir a woridzi nkɔmbɔ. Ebinom ama hɔn nsa do. Kor hyɛ ahwehwɛnyiwa. Kor nso hyɛ atar kɔkɔɔ.

Nyimpa wɔabɔ santsen a wɔrokɔ worutu kwan. Binom soasoa adze na binom so nnsoa adze. Mboframba hyehyɛ mpanyimfo hɔn ntamu, na binom nnhyɛ mpaboa na binom so wɔhyɛ mpaboa. Ndzɛmba a wɔakyekyer no so, mpa ka ho na kotoku so ka ho.

Ahwendze ahorow na wɔahyehyɛ wɔ nkɛntɛn mu. Nneɛma bi nso sisi hɔ a wɔahyehyɛ wɔ adzem. Sapɔ nso sensɛn hɔ, na nneɛma no bi yɛ kɔkɔɔ, ɛnna ebi nso yɛ afufuoafufuo.

Ekurow a ɛdan si mu a no ho yɛ dɛ ahwehwɛ. Ahɛn nketse nketse na wetwa ɔyɛ edan yi ho Ehyia. Kaar kwan tsentsen so da hɔ. Ndua wɔ ɔyɛ kaar kwan ne nkyɛn. Na adan atsentsen bi sisi ekyir a ahɛn ahorow nam enyim.

Nkurɔfo a wedzi dɛm ɛwɔ hɔn enyiwa ɛna wɔtsena egua do. Ebinom wɔn bag deda wɔn nan do, wɔdze adze fufuw atetare hɔn eyiwa, na ebinom so bobɔ duukuu, ɛna ebinom so hyɛ atar tuntum. Afraba kor ka ho a ɔhyɛ atar fufuw.

Mbesiafo ebien a wɔhyɛ ntar atsentsen. Wɔhya kyɛw. Kandzea nso sensɛn dan no mu. Na ndzɛmba a ɔte dɛ tomatoes. Mako na anyoo nso wɔ dan no mu. Wɔhyɛ kor hyɛ atar kɔkɔɔ a na ɔhyɛ atar kɔkɔɔ. Mbɔlambɔ nso ssisi hɔ a ɔwɔ hɔn ekyir.

Nsɛmkyerɛwfo a wɔhyɛ dan mu a wokita mfir a wɔde twitwa mfonyi na wɔretse nsɛm a ɔrokɔ do. Ebinom gyinagyina hɔ. Ebinom nso tenatena hɔ. Ebinom nso hɔn atar yɛ fufuw. Nkanea nso wɔ dan no mu a, wɔasosɔ bi. Na ntokua nso yɛ nhwehwɛ.

Akwantufoɔ a wɔabɔ santene na ebinom kita wɔn baage a wɔnam. Na nkanea nso bobɔ soro a ɔyɛ fufuo. Na mmesiafo bi nso gyina hɔ a wɔkita wɔn baage. Ebinom hyɛ ntaare tuntum, ebinom nso hyɛ ntaare a n’enyiwa dum, ebi nso so hyɛ mpaboa fufuo a ɔkita ne bag na ɔrekɔ.

Akwanhyia a osii ma ɛhɛn no nenim amuamua. Nipa pii etwa ho ehyia. Obi di ne nsa ako n' asowa ho na ebinom nso gyina ɛhɛn no ekyi a wɔrehwɛ dia a ɔrekɔdo. Ndua sisi hɔ na adan sisi hɔn ekyi.

Pon hona mpenyinfo atsena. Besia na odzi kan a ɔdze ne nsa agu n'akokow. Mbenyinfo no nso bino tsena hɔ a wɔrehwɛ hɔn benkum. Na kor tsena pon ne tsir a ɔnye hɔn nyinaa rekasa. Pono do no, mbɔlambɔ sisi di. Na nhoma bi nso gyina ɔyɛ pon no do.

Egua do a wɔahyehyɛ nneɛma a wɔretɔn. Ɔyɛ nkyɛnse a tomatoes wom. Dɛm ara nso na wɔahyehyɛ melek wɔ hɔ. Nneɛma bi nso wɔ hɔ a wɔahyehyɛ a n'enyiwa no yɛ akokɔ angua. Pono si hɔ a wɔabutuw no, na ndaka nso deda fam.

Ayaresabea na obi tsena hɔ a ɔregye ayarehwɛ. Nɛɛsenyi gyina ne nkyɛn a ɔrowɔ ɔrowɔ ndoroba. Nyimpa a ɔtsena n'ekyir no nso, binom dze adze akata hɔ hwene ano, na ndzɛmba a wɔdze yɛ edwuma no nso bi sisi pon do.

Mbesiafo a wogyina hɔ a wɔdzi tam apam ntar ahorow na wa hyehyɛ. Wɔ ne ntar no ebi ne dzi yɛ tenten, ebi so ni dzi yɛ tietiaba. Mbesiafo no bi wadwiw wɔn tir ena ebi no so wasrɛw wɔn tir. Wɔn akyir so ahyehyɛ wɔ edan bi ne ho na besia kor kita papa wɔ nsam.

Mbesiafo a wɔafow aboboyaa. Ba hyɛ kor n'ekyir. Nkaafo no nso wɔdze tam akyekyer hɔn tsi. Aboboyaa hɛnkani no nso ɔrekasa, na ndua nso sisi hɔn ekyir, na wɔdze aboboyaa no nam efuw mu.

Edzidzi rekɔdo, nipa ebien na wɔte ɛpon ho a wɔn edzidzi. Ɛ kor renom ɛnkwan, ɛ kor so redzi fufuu na ɛpon no do so bool sisi do na bool no ebi yɛ fufuw a , ɛ kor n'dziban da ɛ kor mu.

Ntar a wɔtɔn a wɔdi egu efom. Nipa abien gyina hɔ a wɔre tɔ bi. Ɛkor aten nensa wɔ nnɛma no do. Besia a ɔtɔn ndɛma no nso neba hyɛ nekyi. Ntar no, ebi sinsɛn nekyi na nnɛma sisi ɔpon no do a wɔɔtɔn na ɔyɛ bɔdanbɔ.

Ahaban a binom reyɛ, na afir a wɔdze ha . Ahaban no wɔnam mu. Nyimpa ebien gyina hɔ a kor kita bokiti wɔ ne nsamu na ɔnye kor rekasa. Hɔn nyinaa wɔhyehyɛ kyɛw. Nduadze hɔ no bi nso afifir wɔ haban no mu, na ndua bi nso si hɔn ekyir.

Iguam a mbaa pii wɔtsenatsena hɔn adze a wɔtɔn ho, na nneɛma no bi te dɛ ekutu ne anamuna. Eburo nso ka ho. Nneɛma no bi nso wowɔ nkotoku ahorow mu a woebuebue do. Ndaka nso sisi hɔ a nyimpa no bi tsena do. Ibinom nso hyehyɛ kyɛw.

Pɔnkɔ retwe adze a wɔdze ntaaboo abobɔ, na pɔnkɔ no yɛ fufuo. Obi tena ade a wɔabobɔ do a ɔyɛ taaboo. Ɛhɛn nso retwam, na pɔnkɔ no nam kaa kwan do.

Keteke gyinabew na keteke anan si. Keteke no ho yɛ fufuw na kɔkɔɔ. Hɔn a wɔrotu kwan no bi nso wɔnam hɔ a binom kita hɔn bag, na binom nso hɔn baage sensɛn hɔn ho.

Moto a nipa anan te do ena ɔretwam. Ɛhɛn be so dzi moto no anyim na mmɔframa ebien ena mbeyinfo ebien ɛna wɔte moto no do. Ɛkor hyɛ hɛlmɛt, ebinom so gyina gyina akyir ɛwɔ adeɛ no bi mu.

Nnipa ebaasa a wɔretwa nsu a watɔ dzendzeendzen ma kurom eyir. Nnipa yi, ebien hyɛ adze na kor nso kita adze wɔ ne nsam. Nsuo no eyir afa dan a ɔwɔ hɔ, na dan no do no, nkyɛnse no bi so apa. Ndua nso si dan no ekyir.

Mbesiafo ebien, ɛ kor te moto do na wakyekyir boaba atu nkyir ena ɛ kor so gyina hɔ a ofra ɛtam soro ne asi ɛna ɔdi bi akyekyerew n'tri. Na ɔdzi ɛtam ahyɛ na motoadzi. Wɔn akyir no so nipa bi nam hɔa ɛ kor sua adze. N'dua ena adan so wɔ wɔn akyir.

Moto ahorow a wɔ aboa nu a nneɛma sisi n'akyir. Moto no be ho yɛ tuntum ena ebinom kɔkɔɔ ɛna ebi nso fufuw na akyir nso ɛhɛn be nam kaal kwan do ena nam n'dua esisi pii.

Ɛdɔm afum nipa bi a ɔresaw ho. Na nipa no ɔde ade kɔkɔɔ akyekyer ne tsi. Wabutuw hɔ na wama ne nsa do wɔ sor. Na hɔn a wɔrehwɛ no no yɛ mbesiafo na mbenyinfo.

Akwanhyia esi ma nnipa ebien ama nipa kor a bepra do, na kor adze hyɛ ne tsir mu, na ɔhyɛ atar tuntum wɔ sor. Mmɔframma nso nenam hɔ a ebinom wɔdze mmirika. Mmɔframma nkae no nso gyina dan no ho wɔ hɔn ekyir, na fam hɔ no nso ayɛ atɛkyɛ.

Keteke kwan a ɔreyɛ ama adwumayɛfo bebree gyina ho. Ɛbinom abɔ wɔn mu ase reyiyi ade wɔ fɔm, ɛbi nso nam retase mboba, na ɛhyɛn si hɔ a ɔyɛ akokɔango. Nnipa pii nso hyehyɛ ɛkyɛw.

Nketeesia na mberantseɛ a wɔtsena ɔyɛ radio station. Besiaba kor hyɛ atar kɔkɔɔ wɔ sor a ɔreserew. Benyin kor nso kita kasam, na besia kor nso kita akasam. Akasam kor nso si ɔyɛ pono do, na woritsie asɛm a wɔn mu bi ɔreka.

Arae…ayarhwɛ rokɔ do wɔ dan yi mu, datser nye yarfo kor rekasa. Ayarfo no so bi deda famu na binom tsena mpa do. Binom hyɛ ntar fufuw, binom so dze tam akyekyer hɔnho na wɔtsena hɔn ayarmpa do.

Kente a mbenyinfo wofira, na kente no gu mu ahorow. Binon dze ndzɛmba ahyehɛ hɔ nsa na hɔn a betsir. Kor nso dze ahenkyɛw ahyɛ ne tsir. Dan si hɔn ekyir, na kor atsen ne nsa dze rekyerɛ nkaafo no ase. Kente no bi bi ne dze yɛ kɔkɔɔ a tumtum tuntum wɔ mu.

Mpapadan adansie na rekɔdo. Nnua a wɔahyehyɛ na wɔdze bi nso a akyekyer na nnyimpa pii gyina do a wɔdze afu regu dan no do. Ebinom nhyɛ atar. Na dua nso sisi wɔn nkyɛnkyɛn. Na mmofra bi nso gyina wɔrehwɛ adwuma a nkaafo no wɔreyɛ no.

Abofraba a wɔawo no foforo na wɔdze no roto ɛyɛ adze mu. Baatan no hyɛ atr fufuw. Ɔakyekyer ne tsi. Obi nso gyina ekyir a ɔrehwɛ dza maame no reyɛ. Pon nso si hɔ a ndur sisi do, na abow nso wɔ hɔ ekyir a ban hono nso wɔdze nkrataa afemfam hɔ.

Kaal kwan yɛ rekɔdo na nipa gyina efiri a wɔdi yɛ kwan no hu na ɛkor dzi nsa benkum na esom. Ebaasa nso gyina hɔ a ɛkor kita efiri na ɛkor nso esi niti adze na ɔdzi dɔte regu ɔyɛ ekwan no do. Wɔn nyinaa so hyehyɛ ɛkyɛw.

Npanyinfo a wɔnam kɔbɔ banbɔ asɛm. Wɔdi ndɛmma akyikyiri wɔn hwini ano. Ebinom hyihyɛ ɛkyɛw a ɔyɛ fufuo nna kɔkɔɔ. Polisi ne koro de panyin no akyi na ndua ne adan se hɔ.

Dan fufuw fɛɛfɛw a ndua hyehyɛ ho na no ho yɛ apɔwapɔw na aborɔfo gyina n’enyim. Binom kotow hɔ, binom do gyina hɔ, binom asusuo hɔn nsa mu, binom hyɛ kyɛw. Na mbasiafo na mbanyin na woedzi afora.

Dua ase na ebinom tena a wɔredzi nkɔmmɔ, na wɔreyɛ asɔr. Ebi abae ne nsam, ebi nso ɔse ne nsa agu ne kotodwe do. Mboa nso nam wɔn ekyir, na efuw na abepɔ nso wɔ hɔn ekyir.

Nipa pii a wɔ hyehyɛ atar a ɔyɛ akokɔ angua ena ahataw bun wom ena w'ahyehyɛ nneɛma na wo kita. Ɛbi nom gyina nkyɛn wɔre hwɛ wɔn. Nia odzi anyim no kita adua tenten ɛwɔ nsam. Ndua pii so wɔ n'aKyi.

Maame ɛna ne baa wɔ kotow fom na wɔredua nhyiren. Maame no hyɛ ɛkyɛw fufuw a tuntum bom ena ɔhyɛ atar kɔkɔɔ ɛwɔ soro. Ɔdzi n'sa ebien eso nhyiren no mu, afra no so rehwɛ ɔyɛ ne maame na wɔn akyir n'dua sisi hɔ.

Agordzi a ɔrokɔ do. Nyimpa beenum na wɔrobɔ volley ball. Ball no fi sor robɔtɔ kor besia kor ne nsamu. Mbenyinfo ebien nso gyina nkyɛn a wɔrehwɛ ball a ofi sor reba no. Dua si hɔ a ɔyɛ abua san .

Amanyɛfo na wɔnam kurom, wokitakita frankaa wɔ hɔn nsamu, na ndzɛmba a wɔakyerɛkyerɛw nsɛm egu do. Na binom so tsenatsena bicycle do na wɔdze adze akyekyer hɔn hwen. Ntar a wɔhyɛ no so, tuntum wɔ mu, kɔkɔɔ wɔ mu na efufuw nso wɔ mu.

Abusuafoa woehyiam mu wɔ fie na won nyinaa aboano wɔ faakor. Mukyia si wɔn anyim a kyɛnse tutum si do na wɔdzi ni tir akata do. Mmɔframa no so bi tena tena fom na ebinom nso gyina gyina ban ho. Mpayinfo no so wɔtena hɔ a ebinom wɔre serew.

Cape Coast Castle, na nnipa bebree gyina hɔ. Castle no ho yɛ fufuo, na ne ntokua no nso yɛ tuntum. Hɔn a wɔgyinagyina hɔ no, mbenyimfo na mbesiafo na wɔafra. Ebi n'atar yɛ fufuw, na bag sɛn hɔn kɔn mu. Ebi nso nam ekyir a hɔn nso woridzi hɔn nkɔmbɔ.

Mmɔframa wɔa tu santen a wɔre kyɛ aduane dzi ama wɔn. Edziban no wɔ daadesɛn kɛse mu na nia ɔtena ho no otete edziban ɔdzi guu kɔɔpu mu ɔdzi ma mmɔframa. Mmɔframa no be rehwɛ beebi. Na ebi so kuta kɛntɛn wɔ nsam.

Abusua a wɔtena ɛfom na wo tutu fom a wɔre duadua adzi. Besia kor ɔka ho no hyɛ ɛkyɛw. Mmɔframa ebien ka ho ɔdzi adzi hyehyɛ wɔn nsa. Beyin kor so ɔtena wɔn nkyɛn a ɔrehwɛ dza wɔreyɛ. Na wɔn akyir so ndua ɛna ahataw-hataw sisi hɔ beberee.

Sika kita benyin ne nsam a woesi ne tsir adze na ɔremiamia adze do na ɔreserew. Obi nso tsena ne nkyɛn a atar a ɔhyɛ no tse dɛ kente. Ne telephone gu ne pon no do, na ɔde ne nsa benku na ɔdze asɔ sika no mu.

Nnipa baanan a wɔtena hɔ a hɔn anyi agye. Mbaa abien, na mbenyimfo nso abien. Wɔn amema hɔn nsa do wɔ sor. Na fam a wɔtenae nso yɛ fufu. Ebinom hyɛ kyɛw na ebinom nso kyɛw. Hɔn akyir nso dua si hɔ.

Obia wue de dɛm a ɔtena taabu do nam kaal kwan do. Nsu atɔ egu kwan no mu. Nipa bi no so nam akyi a wɔ kita kita ɛkyin. Ɛbinom so wɔretwa kaal kwan no mu. Ena ɛhɛn kɛse bi ekyir hɔ reba. Nia wɔdzi dɛm no ɔdzi ɛtam akyikyir ni tir.

Mpayinfo ena mmɔframa wɔtena ɛpono ho redzidzi. Dza wore dzi no sisi ɛpon no do na ogum asrɔtoo. Mpayinfo no yɛ ebaanan ena mmɔframa no yɛ ebien. Tomeresi hɔ a adzi wom a wɔ nom ena edziban nso wɔ bool fufuw mu.

Abusuafoɔ a wɔtena hɔn garden mu na wɔredzidzi. Pon a wɔtena ho redzidzi no, tam fufuo na ɔsɛw do. Abofraba kor tsena penyin kor ne nan do, ɛna penyin kor nso ama abofraba do wɔ sor. Nhwiren wɔ hɔn ekyir pii, na benyin besia kor atse ne nsa do a ɔregye adze.

Akwantufo a wɔ soso wɔn nneɛma sodzanyin ne woegyina wɔn rekasa. Ebi nom wɔn nneɛma no waa kyekyerew wɔ kotoku mu. Ebi so nu dzi da kon ho. Maame bi gyina hɔa odzi n'nsa esi na asin na wo nyinaa wo gyina edua bi asi. Nipa kor tena hɔ a ɔhyɛ atar fufuw na woa kyekyerew ne nwene wɔ nkyir.

Agodzi mu akasie, na nnipa beesia, wɔr wɔresi mpire, na wɔreto wɔn ho kɔhyɛ nsum. Nyimpa bi nso gyinagyina soro a wɔhyɛ atar fufuo a wɔrehwɛ hɔn a wɔreguar nsu no.

Yarfo a ɔda mpa mu a mpa ne yɛ fufuw na wɔdze no rehɛn ayarsabea. Wɔdze adze akyekyer n’ano, na hɔn a wɔkita no mu so wɔdze adze akyekyer han ano. Hɔn ekyir, ahwehwɛ wɔ hɔ na dua bi nso si nkyɛn.

Nsu a ɔtae hɔ ma mboa num. Mboa no ɛson na akɛsi nna nkakraba. Nipa bi nso tena edua do a wɔyɛ ebaasa a wɔhyihyɛ ɛkyɛw a wɔrehwɛ mboa a wɔre num nsu no. Ndua so si wɔn ekyi na haban nso wɔ wɔn ekyi papaapa.

Obi a ɔte funu daka mu ɛna benyini bi gyina ne nkyɛn a ɔde ne nsa ato no do na funu daka no mu yɛ fufuo. Nnipa no bi nso gyina gyina hɔ a ɛkoro kita akasamu na ɛbi mo nso amema wɔn nsa do wɔ soro.

Agua ebien si pono ho a osi nkantɛnkantɛn a wɔahyehyɛ a nneɛma wom, na mbolambɔ sim, ɛnna nhwiren nso ayɛ hɔ bebree. Pono ne n ɔpono a osi hɔ no ne nan no yɛ ɔyɛ tuntum.

Nsu pɔtɔpɔtɔ a binom gyina mu a wɔrohoro ɔyɛ dɛte. Dɛte no mu no na sika kɔkɔɔ wɔ. Na mbesiafo binom nso gyina hɔ a wɔn nso wokita adze wɔ hɔn nsam. Benyin bi nso gyina nkyɛn a okita dua wɔ ne nsam. Na ebinom nso tsenatsena ɔyɛ pata ase wɔ hɔn ekyir.

Mbenyimfo abien a wɔsiesie dan mu. Ɛdan no baabi yɛ fufuw. Na wɔn nso wɔhyɛ atar fufuw wɔ sor. Bucket si hɔ a nnyɛma wom. Kor kita adze wɔ ne nsam a ɔtse dɛ dua a wɔdze pepa fam. Ɔreda nyinaa, ɔreserew. Tɔmir nso si hɔ.

Mmɔfra mma nkakramma a wɔredua nhwiren, na wɔyɛ ebaasa. Ebien kita adze a wɔdze tutu fam na wɔdze nhwiren no wɔdze hyɛ fam wɔ hɔn nsam. Kor nso gyina ekyir a ɔhyɛ atar tuntum, na nhwiren no nso atwa hɔn ho ehyia.

Sogyanyi dze ne nsa asɔ baatan bi a ɔnye ne, ne mba nam a ɔresu. Benyin bi nso gyina baatan korɔ no benkum a ɔhyɛ kyɛw na atar fufuw a oesɔ hɔn mu ma woegyina nkyɛn. Baatan no ebue n'ano. Ndua nso sisi hɔ ekyir, na obi nso gyina hɔ a efir da no kɔn ho.

ℇnyɛmma a wɔasiesie wɔ fam a ɔyɛ nduadzewa. Tomatoes na wɔaboaboa, moko nso wɔaboaboa, anyoo nso wɔaboaboa, nkruma nso ka ho. Na santoo na akutu nso wɔahyehyɛ bi wɔ hɔ a nnipa pii nyɛn tena ho a wɔretɔn.

Nyimpa a woedzi dzɛm a wɔtenatena hɔn mfir do. Ɛbino nso deda mpa do. Abofra kakraba kor tsena n'efir do a ɔnye penyin kor redzi nkɔmbɔ. Benyin bi nso gyina abofra n'ekyir, na besua bi nso hyɛ atar kɔkɔɔ a oebutuw ɔyɛ pon do.

Obi na wahyehyɛ nhyiren ɛwɔ kaal kwan ho. Ɔhyɛ kyɛw na ɔdi nhyiren no bi esisi hɔ. N'akyir ɛhɛn nso nam kaal kwan ne mu, nipa bi nom nso ne nam hɔ na apata be ne ho yɛ kɔkɔɔ a w'ahyehyɛ nhyiren ne bi w'ase.

Asaw na nwom a ɔrekɔ do no, besia kor gyina wɔnfifini a ɔresaw. Mesiafo binom de ade ahyihyɛ wɔn ti na ebinom nso tena hɔ a wɔrebɔ ɛkyin. Ɛpo nso da wɔn ekyir na edua bi so si hɔ a ebinom tena ase.

Besiaba koto hɔ ɔde dua resi fɔm, ade fufuo hyɛ ne nsa ɔde ade nso akyekyere na ano, wa akyekyere ne hwene ɛwɔ na akyiri. Obi nso gyina ne nkyɛn a ɔreboa no, dɛɛma nso wɔ na akyiri no ɛbi nso koto hɔ a wɔn nso de dua no bi rehyɛ fɔm.

Borɔdze a wɔanoa a ogu ayowa mu, nkyefua abaasa gu nkyɛn, nsumnam ka ho. Ngo kɔkɔɔ na ntrɔba nso gu mu bi. Ayowa no yɛ tuntum.

Nnipa benum a wogyina nsu ɛmu, na ebinom egyina gyina ɔyɛ hiamɔ ho Ɛ kor ama n'sa do ɛwɔ soro, ebinom nso woyoyi adI ɛwɔ nsu mu. Nsu no be so taw wɔn akyi na efuw no so akata nsu nu do. Na oyi nneɛma no bi a wɔtɔn.

Bea a ɔtɔn neɛma ahorow ɛna ɛbinom gyina ha ɔretɔ ade. Ɛkyɛw ahorow ɛna wahyehyɛ ɛwɔ dade do, nnipa bi nso ɛsosɔ mu a ɔretɔ bi. Wɔn akyiri no ndua sisi hɔ ɛna adan nso sisi hɔ bebree.

Ɛtam a w'ahyehyɛ no beberee, esin obia na we sima ɔti, ebi yɛ kɔkɔɔ, ebi yɛ tuntum, na ɛbi so yɛn esinsanee sinsanee. Na w'ahyehyɛ no tentenee ogu adzi do.

Nnipa akron a wɔrehyɛ concrete. Wɔdze concrete no egu fam na wɔresesaw gu amona kor mu. Besia bi nso nam hɔn ekyir a wɔtɔn adze, na hɔn a wogyina hɔ no nyinaa nso wɔhyɛ kyɛw. Ebinom kuta sofi w hɔn nsam a wɔdze resesaw, na kor nso kuta ne sofi ɔdze gyina hɔ.

Abɔfraba a ɔda fom a oresua adze. Panyi nso da ne nkyɛn a ɔreso ne mu adeɛ a ɔreyɛ ne mu. Mmba so gu fom a wapete na krataa fufuoo bi nso da hɔ a ne nso wɔatwitwa.

Mmesiafo a wɔreyɛ edwuma, na samena gu pon do a wɔrehyehyɛ. Mmesiafo no wɔyɛ bɛyɛ esia. Ebinom de duku akyekyer hɔn ti. Ebinom nso hɔn tirinwi gu do, na wɔgyina ɔyɛ ekyim ase.

Nhwehwɛ a wɔahyehyɛ ma ebinom gyina hɔ a wɔrehwɛ. Na nnipa no wɔhyehyɛ kyɛw na ntar a wɔhyeyɛ no nso gu ahorow. Wɔn akyir no nso, dadze tenten abien bi si dan fufuw ne nyɛn. Na dua so wɔ hɔn nkyɛn.

Adi tɔn bia nneɛma bi gugu fom. Nɛte beberee ena ɛtwa hɔ ahyia. Ɛ dan bi sisi hɔ a nyinaa wɔdzi dɔte esie. Mbesiafo ebien gyina hɔ a wɔde ɛtam akyekyerew wɔn tri ɛ ho. Ebien nso tena fom hɔ a wɔte n'dɛte mu.

Nyimpa pii na wɔnam bea a efuw wɔ a wɔnam efuw no do. Mboframba keka ho na amona da hɔn nkyɛn. Hɔn nyina wɔnam sor, mbaa nye mbanyin, na binom dze hɔn ntar akata hɔn tsir do. Binom hɔn tsinhwi efuw, na hɔn nyina wɔdze hɔn enyiwa akyerɛ fakor a wɔrokɔ. Na ndua so wɔ hɔn ekyir.

Sojanii bi gyina panyin koro ne benkum panyin no hyɛ kyɛw nna ahwihwɛniwa a ɔrehwɛ edwuma a wɔreyɛ no anyinamkanea ne ho edwuma ɛna ɔreyɛ na wahyihyɛ neho ndɛmaa nipa pii nso gyinagyina hɔ ebinom na hyihyɛ kyɛw na ebinom nhyɛ ɛkyɛw no bi.

Nyimpa a wɔnam a bi so hɔn ndzɛmba. Bi nso retwiw hɔn ndzɛmba adze, ɛna binom nso hɔn dze da hɔn ekyir na wɔrokɔ. Wɔnam efuw do. Abofra kakraba nso dzi ekyir a ɔdze mbirka. Na ntar a wɔhyehyɛ no nso, binom hɔn dze yɛ tuntum.

Adzesua rokɔ do, na nyimpa na wɔtsena dan mu a wɔyɛ mbesiafo anan na mbenyinfo abien. Kyerɛkyerɛnyi no gyina ban ho a ɔdze ne nsa benkum dze akyerɛ ban no do. Tokuro nso wɔ eky ekyire a woebuei. Mbesiafo no nso wɔtsena pon na egua do.

Ahɛn akɛse ɛ wɔsisi hɔ a nkurɔfoɔ gyinagyina n'anim, na hyɛn no yɛ fufuo na tuntum. Nnipa nso a wɔgyina hɔ no wɔrekasakasa. Ebinom rehwɛ ebinom hɔ enyim.

Amannyɛsom rekɔ do, na benyin no kita ɔyɛ Ghana frankae wɔ ne nsa nifa, na wɔama ne nsa benkum so wɔ sor. Nnipa pii na wɔtsenatsena 'ekyir a ebinom hyɛ ntar fufuo, na mbesiafo na mbenyimfo na woedzi afra.

Ɛdan a ne mu tam bi yɛ fufuw na ebiso yɛ ababanmon. Sundzi abien gu fam. Pon si hɔ a adze si do. Agua no so sundze asia na ɔdedam, na ngua no yɛ taaboo, ɔban ho so ndzɛma bobɔ hɔ.

Amanyɔsɛm rekɔ do. Nyipa bebree na wɔnam kurom. Hɔn ekyi no so ndua bebree wɔ hɔ. Wokita adze a wakyerɛkyerɛw nsɛm wɔ do dze re kyɛrɛ. Mbanyin na mbesia, ntar fufuw na binom hyɛ, ebinom nso hyɛ ntar tuntum.